Icci dma bu rëy, picci dooma bi nga xamne kloor yi am na weex, am na ñuul, am na domitaal, picci dooma bi gémiam bi ñëw na torop, picc dooma bi tamit, amna boot bi nga xamne cloor bi orangwa, ak nuul.

jigéen bi nga xamne wotna kowaram bem gaata mu deffa cloor moom jigéen bi jigeen bu ñuul la waaye cloori kawar wi nete la li nekk na loo xamne jigeen yu bari dina njëb ngari def fa soon cloor yi am nañuy def bu xong am nañuy def ba bulë.

Peeri dala yu xon yu hona bepare am plastik bi nga xamne dangay mu negis ci biir tanka bieri peeri daala bu rofet la li nakku ci dox da ngay def ndànka paskii talon bi dafa guda li nekk na loo xamne diñ ko muna sol dem xew.

Naan buñuy oye fanta bi fanta ananasla pot bi defna orange fofu def na werta defna weex amna it hongha ak blo.

peery dale jigeen peery dala bi ñuñ ko defare der ak pic peery dala y lisi oppadoole ñuñ koy defare ci dekabi ñu oye Ghana pisiñ koy defare ni psiñ rabala pis ci degerla pis i baaxla.

xale ba jigéen bi nga xamne m ngi taxawu de ki gambea ci li nga xamne mu nge wonelu sol ak doxinam bu baambe nekkna buwabu gunabe ci suuf bay watatu mbuwa bi yépp ci kanam bi yépp mngi am per

Auto bu taxaw ci biir auto bi kenn nekku fax am beneen auto bu nekka ci wetam am góor bu nekka seen digan te ñoom ñaar auto yi fuñ taxaw noonu am na bitik bu fa nekka ak kër bitik bi ñu fay jaay bagaas ci bari.

Ci kaw taali bi amna ax ñaari xale yi jigéen yi nga xamnañu ngay dem seen jange kaay amna jaaykat yi nekka ci peggi yoon bi amna tamit pitiki nga xamna ñu ci peggi yoon bi amna tamit outo bi nga xamne moo ci mbiri komkomlay def.

Njiiwi ankanni bu dija li tolla gorgi mu nga wone kann yi nga xamne jina ko foofu kann yi dem nañ bekonha njii bim fa ji barengut domi kann yi am.

xale bi jigéen bu lettu mees, megh bi nakmun ko lettu mu guda, guddana be pase mbagami, moom xale bi jigeen bi, cloriyeramam bi refetna, meebi tamit letanan ko mem setwich.

peeri daala góor bu ñuul peeri daala bi nekk na daala bu degër paski der lañ koy liggéey peeri daala yi na nekk daala yi nga xamne góor yy dem liggéey kaay moom lañuy sol dañuy sol seen kosi tey seen sack dem cheen liggéeykaay

Outo yi nga xamne ñooy yepp tubaab yi nga xamne ñooy ñoo ci biir dekka bi bu ga gis plaase yi ci biir deka bi dineen leen yobo wurale leen ci àllayi yóbbu leen fu gola yi di nekk dinen leen yóbbu tamit fije citi di nekk warale leen woon leen place binu mel.

Bopi nit boo xamne njung ko def ci maragi def nén fa fasong couloor bu néke def nén fa rose def nén fa xonxu def nén fa orange def nén fa njul def nén bula tamit ci begue yi

Auto bu taxal ci mbeeda bi am ibbitiki nekka ci ganawam amna tamit jaaykat yi nga xamne ñu ngi toog seen ron paransori am xale yi nga xamne wàcca na fuñuy jànge di jënda ci jaaykat yi auta bi pëndina loon soxlana prñurxasko.

Guy bi door di sax ees amna tontor yi nga xamnañu ngi gina di sax ci baŋxaas bi guy bi am na xob bu rëy bu faneka waay nak di nga gisne lu ci oppa doole mëy yi ndaw yiy sax.

Waañ bi ñu mboolekk saal waañ bi mu ngi bokka ci weti saal bi mu am li nga xamne moy sedal ndox yi sedal naan yi sedal bagaa ci lekka yi nga xamne mun nga koy dugal fuufu am tamit ci biir waañ bi fi nga xamne dinko mëna tàngale lekka amna togg bu nekka tamit ci biir saal bi ak tele.

Plaasei lekkekaay ak toggekaay axfi lookaay bi nga xamne mu ngi nekka ci weti géej bi plaas bi amna togg bi yattu bu fa nekka togg bi xan-xalañ ko defare eponsyi neeka ci kowam m ngi am verte amna oranc amna nete.

Lëjum lëjum yi nuy tooge amna jahato am na kani amna pataat amna kaani bu dija alinak momne kanalo xamne boy togga mun nga ko def ci ca benn cin mun nga def ci domoda mun nga def ci cu.